Amantaa jechuun ilaalcha namootni garaa garaa, kan kutaaleen hawaasaa garaa garaa akkaataa uumaa irratti qaban jechuu dha. Akka amantaatti garaa gara ta'uu danda'a. Kanaaf amantaa jechuun walumaa galatti ilaalcha dhuunfaa namoonni adda addaa uumaa isaanii irratti qaban jechuu dha.

Beeksisa jechuun dhaabbata oomisha oomishu tokko yookaan namni waan tokko gurguruuf barbaadu yookaan immoo waanti sun akka gurguramuuf barbaadu tokko malleen garaa garaa fayyadamee gaafa inni maamila isaa waan oomishe itti beeksifatan sun akkaataan sun beeksisa jedhama jechuudha.

Kitaaba jechuun barreeffama boqonnaa addaa addaa of keessaa qabu, kan baayyee dheerate. Matseetiin immoo kitaaba xixiqqaa irratti xiyyeeffatanii barreeffaman jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo oduu fi balballoomuuwwan kan of keessaa qabudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee mana keessattis haa ta'u, manaan ala namni jiruuf jireenya isaatii illee guyyaa guyyaa keessatti fayyadamee ittiin hojii gara garaa raawwatu jechuudha. Meeshaalee mana keessa ni jiru, meeshaaleen manaa alattis fayyadamnu ni jiraatu jechuudha.

Asxaa jechuun mallattoo dhaabbilee fakkeenyaaf jaarmiyaa siyaasaa haa ta'uu, jaarmiyaa mootummaa haa ta'uu kan dhaabbanni tokko mallattoo kooti jedhee bakka buufatee ittiin of ibsuu fi hawwi isaa gara fuulduraa qabu kan ibsu yookiin jaarmiyaan tokko ittiin ibsamu 'Asxaa' jedhama.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee durii kaasee meeshaalee dhalli namaa barreessuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf iskiriiptoo ta'uu danda'a, halluu gara garaa ta'uu danda'u kanneen kana fakkaatan. Walumaagalatti kan nuti barreeffama barreessuuf itti fayyadamnu jechuudha.

Amantaa jechuun ilaalcha namni dhuunfaanisa haa ta'u waloodhaan uumaasaa irratti ilaalcha inni qabu amantaa jenna. Amantaa garaagaraatu addunyaa kanarra jira. Bara durii kaasee namni amantaatti walitti dhufeenya cimaa qaba.

Ogummaa jechuun gaafa namni tokko hojii tokko keessa turu yookiin immoo gaafa wanta tokko irratti xiyyeeffannoon baratu kan wanta inni jiruuf jireenya idileee isaa keessatti itti gonfatu jechuudha. Aadaa jechuun garuu bartee hawwaasa tokkoo durii kaasee hordofuu fi dhalootaa dhalootatti kan darbu jechuudha.

Hawaasa jechuun qaama uummataa bakka tokkotti argamuu fi naannoo tokko jiraatu jechuudha. Maatii jechuun garuu abbaa ijoolleedhaa fi haadha manaa fa'aa kan of keessatti qabatedha. Baayyina namoota qabatuudhaan hawaasaa gad jechuudha.

Kopheewwan jechuun wantoota nuyi miilla keenyatti godhannu kanneen gogaa yookaan uffata garaa garaa irraa hojjetamani. Kanneen qoreefa, kanneen akka dhoqqee garaa garaa akka isaan miilla keenyatti hin dibatneef yookaan akka qoreen miilla keenya hin waraanneef nu gargaaru jechuudha.

Geejjiba jechuun bakkaa bakkatti waa sochoosuu jechuudha. Bakkaa bakkatti waa daddabarsuu jechuudha. Konkolaataawwan jechuun ammoo geejjiba kan bakkaa bakkatti daddabarsuudhaaf mi'a nuyi itti fayyadamnu jechuudha.

Arkiteekcharii jechuun dursa akkaataa itti manni sun ijaaramu dursee waraqata irratti bifa diizaayinii dhaan hojjetu jechuu dha. Ijaarsa jechuun immoo akkaataa itti diizaayiniin sun lafa irra bu'ee, itti lafa qabatee hojiin ijaarsa sanaa raawwatu jechuu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka garaagaraatti kan argamu ta'ee bakka itti nyaataa fi dhugaatii wantoonni nama bashannansiisan baay'een jiranii fi namoonni yeroo hojjatanii dadhaban yeroo gaarii dabarsuudhaaf maatii isaanii waliin oolanidha.

Geejjiba jechuun wantoota bakkaa bakkatti socho'an jechuudha. Yookaan immoo wanta tokko bakka tokkoo bakka biraatti geessuu jechuudha fakkeenyaaf nama ta'uu danda'a mi'a garaagaraa ta'uu danda'a. Konkolaataa jechuun immoo wantoota geejjibaaf nu gargaaran bakkaa bakkatti socho'uudhaaf maashinoota nuyi itti fayyadamnu jechuudha.

Beeksisa jechuun dhaabbatootni gara garaa, biyyoonni gara garaa oomishaan isaanii maammila isaanii bira akka gahuu dhaaf maallaqa guddaa itti dhangalaasanii fakkeenyaaf miidiyaa gara garaa irratti kan isaan beeksisan fi oomisha isaanii ittiin gabaadhaan gahuu dhaaf kan isaan itti fayyadaman jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun fakkeenyaaf bishaan dhugaatii ta'uu danda'aa; daandii ta'uu danda'aa; buufata fayyaa ta'uu danda'a. Walumaagalatti, bakka hawaasi itti dhaqee tajaajila adda addaa argatu jechuu dha.

Qoricha aadaa jechuun bara durii kaasee namni yeroo dhukkuba garaagaraa isa qabu itti fayyadamaa as gahedha. Hanga guyyaa har'aatillee kan fayyadamnudha. Innis immoo kan inni qophaa'u fakkeenyaa hidda biqiloota adda addaa yookiin baala isaanii fi kanneen kana fakkaatan irraati.

Alaabaan mallattoo jarmiyaan yookaan biyyi tokko yeroo baay'ee biyyoonni ittiin waamamu halluu adda addaan kan faayamedha. Asxaan garuu mallattoo jarmiyaan tokko yookaan biyyi tokko itti fayyadamu ta'uu danda'a.

Beeksisa jechuun dhaabbanni oomisha oomishu yookaan namni oomisha oomishu tokko, oomisha isaa maamila isaa biraan gahuuf mala inni fayyadamee oomisha isaa beeksifatu sun, beeksisa jechuu dandeenya.

Faaya jechuun waanta namni miidhaginaaf iddoo qaama isaa garagaraatti godhatudha. Fakkeenyaaf harka irratti godhachuu danda'a quba irratti godhachuu danda'a akkasumas gurra irratti godhachuu danda'a. Walumaa gala qaama isaa iddoo garagaraa kanneen akka mormaa irra Kan godhatu walumaa gala Kan namni miidhaginaaf itti fayyadamudha.

biqiloota jechuun biqiltoota bakkee irratti argaman kanneen namani dhaabee fi ofiinis biqilan kanneen ijaaramanii bosona ta'uu danda'anidha. Biqiltoota jechuun walumaa gala gabaabamatti mukkeen garaagaraa bakka addaa addaatti argaman jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee namni duriidhaa kasee bifa aadaan oomishamanii, yookaan ammoo bara ammaa kana gabaa irratti oomishamanii waarshaa gara garaa keessatti garuummoo namni jireenya guyyaa guyyaa isaaf jecha mana keessatti itti fayyadamu jechuudha.

Oduu jechuun wanta namni kanaan dura namni tokko arge yookaan nu dursee dhagaye sun bakka nuti hin dhageenye sanatti yeroo himu jechuudha. Oduun yeroo dubbifamu dhageenya. Oduu jechuun waan ta'e tokko dhagahuudha.

Nyaata jechuun kan lubbu qabeeyyiin garaagaraa lubbuudhaan jiraachuudhaaf jecha , dalagaan qaama caasaa isaanii akka itti fufuuf jecha , soorrata isaan soorratan sun, humna isaan akka ta'uuf kan isaan nyaatan sun nyaata jenna.

Elektirooniksii jechuun mi'a ammayyaa kanneen tajaajila adda addaadhaafi oolanidha. Mana keenya keessaa fakkeenyaaf mi'a elektirooniksii baay'eetu jiru. Kanaaf mi'a elektirooniksii jechuun meeshaalee ammayyaa gara garaa itti fayyadamnu jechuudha.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun warshaa biyyoota garaagaraa keessatti argaman kan oomishamanii fi gabaa irratti dhihaatanii maamiltoonni bitatanii kan itti fayyadaman Meeshaalee suupermaarkeetii jechuu dandeenya.

Omisha jechuun Qonnaan bulaanis haa ta'uu, warshaalee gara garaa keessatti oomishaman jechuu dha. Suupparmarkeetii jechuun immoo bakka oomishoonni kunneen namoota fayyadaman itti wal-quunnaman jechuu dha, oomishaaleen gara garaa itti gurguramani jechuu dha gabaabaatti.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee nuti mana keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Manneen keessa jiraannu keessatti meeshaaleen nuti fayyadamnu meeshaalee manaa jedhamu. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo waajjiraalee mootummaa garaagaraa keessatti kan fayyadamnu jechuudha.

Mana jechuun faayidaa adda addaadhaafi itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf keessa jiraachuu ta'uu danda'a, daldalaaf ta'uu danda'a, waajjira garaa garaaf ta'uu danda'a. Mana jireenyaa jechuun garuu namni tokko keessa buluudhaaf yookaan akkasuma kireessuudhaaf manni ijaaru sun mana jireenyaa jedhama.

Siyaasa jechuun akkaataa bulchiinsa biyya tokkoo jechuudha. Siyaasni guddina biyya tokkoo keessatti gahee guddaa qaba. Hooggantoota siyaasaan hoogganamaa fi utubaalee sirna dimokiraasii keessaas Isa tokko ta'uun tajaajila jechuudha

Arkiteekcharii jechuun akkaataa ijaarsa tokkoo nama dursee akeeku nama dursee karoora baasuu fi nama dursee akkaataa ijaarsi tokko itti ijaaramu bifa barreeffamaa fi bifa fakkiidhaan kaa'u jechuudha. Ijaarsa jechuun immoo akkaataa ijaarsi sun ittiin gaggeeffamu jechuudha.

Hojii jechuun dhalli namaa hojii baay'ee hojjeta, hojii dhalli namaa yeroo yerootti, bara jireenyasaa keessatti hojjetee ittiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu sun yookaan dalagaa inni raawwatu sun hojii jenna.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun durirraa kaasanii kan itti fayyadamaa turanidha. Qaroomina Misir waliin wal qabateellee inuma Jira kanneen akka kobbee, dabtara irratti barreessan, kanneen akka waraqataa fi kanneen kana fakkaatan meeshaalee barreeffamaa jedhamanii waamamu.

Mana jechuun faayidaa adda addaadhaafi ijaarsa namni ijaaree itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf daldala mana keessa jiraachuuf ta'uu danda'a akkasuma kanneen kana fakkaatan. Mana jireenyaa jechuun garuu keessa jiraachuudhaaf jechuudha. Keessa buluudhaaf kan inni ijaaru jechuudha.

Siyaasa jechuun akkaata imaammata biyya tokkoo yookaan immoo nama hoogganaa siyaasaa tokkoo kan inni ittiin biyya bulchuu fi caasaa isaa fayyadamee biyya tokko ittiin hoogganu jechuudha. Kanaaf siyaasa jechuun walumaa galatti haala bulchiinsa biyya tokkoo jechuudha.

Daldala jechuun wanta tokko bitanii gurguruu jechuudha yookiin immoo bitanii bu'aa irraa argatanii deebisaniimmoo gurguruu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka itti daldalli gaggeeffamu jechuudha.

Geejjiba jechuun namaa dabalatee meeshaalee garaagaraa bakkaa bakkatti deddeebisuudhaa. Turizimii jechuun immoo daawwannaa bakkaa taasifamu jechuudha. Immiigireeshinii jechuun immoo adeemsa namni tokko biyyaa bahuu fi lammummaa biyya tokkoo ittiin argatu jechuudha

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee warshaa keessatti oomishamanii fi biyya adda addaa keessatti oomishamanii addunyaa guutuurratti geejjibsiifamanii sirna gabaa addunyaa keessatti argaman jechuudha

Oduu jechuun wanta kanaan dura ta'ee ture tokko kan nuyi bakka sana hin turre namarraas haa ta'u sabaa hima adda addaarrati dhageenyu jechuudha. Erga wanti sun ta'ee booda wanta tokkoo gaazexaarratillee kan dhagahu danndeenyudha jechudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun bakka uummanni tokko itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan dhugaatii, mana barnootaa fi kanneen kana fakkaatan bakka itti uummanni tajaajila bu'uuraa garaagaraa itti argatuun bu'uuraalee misoomaa jechuu dandeenya.

Uumama jechuun waanta uumaan uumedha. Naannoo jechuun immoo uumama adda addaa kan of keessatti qabatee fi bakka jireenyaa wantoota lubbuu qabanii fi lubbuu hin qabne jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila hawaasa tokko bakka jiraatutti argatu jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka mana barnootaa ta'uu danda'a tajaajila fayyaa ta'uu danda'a. Tajaajiloota kanneen kana fakkaatan kan uummata tajaajilu sanadhan tajaajila bu'uuraa jechuu dandenya.

Asxaa jechuun mallattoo biyyi tokko yookiin jaarmiyaan tokko yookiin mootummaan tokko na ibsa jedhee bakka ittin of buusee hawwiisaa yookiin seenaa isaa ittiin ibsu jechuudha.

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun oomishaalee warshaa adda addaa keessatti oomishamanii fi biyyoota gara garaa keessatti oomishamanii gabaa irratti bahanii, maamiltoinni fadha isaanii dhaan bahanii bitatanii jiruuf jireenya guyya guyyaa isaanii fi idilee isaanii ittiin geggeessan jechuu dha.

Daldalaa jechuun nama waa bitee gurguru jechuudha. Waan bu'aa irraa argachuuf jecha wantoota gara garaa bitee gurguru ta'uu danda'a yookaan immoo oomishas ta'e kan gurguru jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka itti daldalaan tokko oomisha isaa gurguratu jechuudha.

Asxaa jechuun mallattoo yookaan waan tokko ittiin ibsachuuf jecha jarmiyaan beekamaan fakkeenyaaf kan siyaasaa mootummaa biyya bulchu tokko ta'uu danda'a. Hawwiisaa fi seenaasaa kan ittiin ibsatu sun asxaa jennaan

Maashinoota jechuun maashinoota sassalphoo kanneen namni jiruuf jireenya isaa keessatti dur bifa aadaan ammammoo bifa ammaan itti fayyadamaa jirudha. Fakkeenyaafi meeshaalee garagaraa kanneen ittiin rifeensa sirreefataniifi kanneen kana fakkaatan maashinoota jedhamu.

Alaabaani sirumaa halluu garaa garaa irraatii kan inni hojjetamu, halluu garaa garaa walitti daballee mallattoo biyya tokkoo gaafa taasisnu jechuu dha. Asxaa jechuun garuu halluu ta'uu dhiisuu danda'a, halluus ta'uu danda'a. Garuu immoo mallattoo jaarmiyaan tokko yookaan biyyi tokko mootummaa ta'uuf fayyadamu jechuu dha.

Miidiyaalee hawaasaa jechuun miidiyaalee akka feesbuukii, instaagiraamii, tiiktookii fi kan kana fakkaatan kan hawaasni garaagaraa dhuunfaatti qabaachuu danda'anidha. Miidiyaa sabaa kan adda taasisu hirmaannaa namoota baay'ee qabaachuu isaati.

Oduu jechuun waanta adunyaa kana irratti ta'aa oolu fakkeenyaaf miidiyaan dhagahaa oollu, akkasumas nama irraa dhagahuu kan dandeenyu fakkeenyaaf waan ta'e tokko yookaan mudannoo garaagaraa yeroo dhageessu, Oduu jechuu dandeenya.

Qonna jechuun kan namni tokko hojjatee jiraatudha. Lafa qotuun bara durii kaasee kan eegaledha. Innis midhaan garaagaraa oomishuu ta'uu danda'a biqiloota garaagaraa ta'uu danda'a lafa qonnaa jechuun lafa qotanii waa argatanidha.

Geejjiba jechuun adeemsa bakkaa bakkatti namni taasisuu fi bifa aadaa fi bifa ammayyaan namni taasisudha. Konkolaataa jechuun immoo kan ittiin geejjibni garaagaraa gaggeeffamu jechuu dha.

Manneen dhugaatii jechuun dhugaatiiwwan alkoolii garaagaraa bakka itti oomishamanii dhugaman jechuudha. Manneen nyaataa jechuun immoo bakka itti nyaanni garaagaraa hojjatamuun gurguramu jechuudha.

Arkiteekcharii jechuun nama diizaayinii ijaarsa tokkoo baasu jechuudha. Arkiteekcharii jechuun nama diizaayinii waan tokkoo calqaba ijaarsaan dura kaasu yoo ta'u, ijaarsa jechuun garuu haala arkiteekchariin sun kaaseen ijaarsa ijaaramu jechuudha.

Uumama jechuuni wantoota uuman naannoo keenyatti uumedha. fakkeenyaf, lubbuu qabeenyiin jiru, lubbuu maleeyyiin jiru, waluma gala wantoonni naannoo keenyatti argaman waan baay'eetu jiru isaan kanaan uumama jenna. naannoo jechuun immoo bakka uumamni kun itti argaman jechudha.

Hawaasa jechuun kutaa uummataa kanneen naannoo tokko keessatti argamanii fi amala, aadaa, afaan wal fakkaataa qaban jechuudha. Maatii jechuun immoo abbaa, haadha, ijoollee irraa kan ijaaramee fi kutaa hawaasaa isa xiqqaa waliin jiraatanidha.

Geejjiba jechuun wantoota garagaraa bakkaa bakkatti sochoosuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama ta'uu danda'aa, bineeldota garagaraa ta'uu danda'aa, mi'a garaagaraa ta'uu danda'aa, fe'umsa garagaraa ta'uu danda'aa isaaniin bakkaa bakkatti sochoosuun yoo geejjiba jedhamu, maashinni yookanimmoo miini nuyi fayyadamnee wanta kana sochoofnummoo konkolaataa jedhama.

Faashinii jechuun mi'oota gabaarra jiran kanneen namoonni bitanii itti fayyadaman jechuudha. Faashinii jechuun walumaagala namoonni itti bara ammayyaa kana keessa waan haaraa tokko gaafa uffachuu faashinii jedhama jechuudha.

Meeshaalee addaa addaa kan jedhaman fakkeenyaaf aadaadhaan kan hojjetaman ta'uu danda'u, ammayyaan kan hojjetaman ta'uu danda'uu, warshaa garaagaraa keessatti kan hojjetaman ta'uu danda'uu, dhaabbata addaa addaa keessatti kan hojjetaman ta'uu danda'uu, walumaa gala meeshaa garaagaraa kan namni jiruu fi jireenya isaa keessatti dhimma itti bahu, meeshaalee addaa addaa jechuu dandeenya.

Warreen seera kabachiisan warreen mootummaan gubbaadhaa hamma gadiitti mootummaan ijaare seera biyya tokkoo kabachiisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jecha qaamolee mootummaan hidhachiisee uummata keessa bobbaasu jechuudha.

Amantaa jechuun wanta namni kutaa garaagaraa uumaa irratti qabu jechuudha. Kanaaf amantaa garaagaraa qaba jechuudha.

Ogummaa jechuun kan namni bifa aadaanis haa ta'u, bifa ammayyaadhaan hojii tokkorratti xiyyeefatee ogummaa sana gonfatee ogummaa sanammoo fayyadamuu jechuudha. Aadaa jechuun akkaataa uummati tokko waa tokko itti dhugeeffatufi haala jiruuf jireenyasaa jechuudha.

Dhugaatii jechuun dhugaatii alkoolii dhugamu jechuudha. Baay'inaan kanneen alkoolii hin qabnes ni jiru. Walumaa galatti wantoota namni bashannanaafis haa ta'uu humna argachuu fi nyaata booda duras fayyadamanidha

Ogummaa jechuun namni bara jireenya isaa keessatti hojjachaa deemuu muuxannoo nama tokkorraa argamu tokko ni gonfata ogummaa jedhama. Aadaa jechuun immoo bartee hawaasa tokkoo bara jireenyasaa keessatti dagaagsee itti fayyadamudha.

Oduu jechuun wanta ta'ee darbe tokko osoo ijaan hin argiin garuummoo turree gaafa qaama biraarraa dhageenyu jechuudha. Qaamni biraa kun nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo sabaahimaa adda addaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo gaazexaarraa dubbifnee kan arginu ta'uu mala.

Nyaata jechuun lubbuu qabeeyyiidhaaf nyaatni in barbaachisa. Nyaata jechuun lubbu-qabeeyyiin garaagaraa Kan nyaatan jechuudha. Fakkeenyaaf walii isaanii nyaachuu danda'u, namni fakkeenyaaf midhaan garaagaraa irra Kan hojjetame warreen akka buddeenii nyaachuu danda'a, wanneen akka daabboo nyaachuu danda'a. Nyaata jechuun soorata lubbu-qabeeyyii jechuudha gabaabumattu

Siyaasa jechuun tartiiba mootummaan biyya tokkoo imaammata isaa keessatti baasee ittiin biyya tokko bulchu akkaataa inni uummata sana ajaju akkaataa inni itti dinagdee sana ajaju hawaasummaa biyya sanaa kan to'atudha.

Faaya jechuun kan namoonni garaagaraa bareedinaaf itti fayyadaman jechuudha. Kanneen warqeerraa hojjatamanii meetii fi albuudota irraa kan hojjataman jechuudha kan namoonni miidhagina isaaniif kutaa qaama isaanii gurra isaanii quba isaaniitti godhatan jechuudha.

Amantaa jechuun ilaalcha kutaaleen hawaasaa garaagaraa nama dhuunfaas haa ta'uu gareedhaan dhimma uumaa isaanii irratti ilaalcha isaan qaban jechuudha. Namni amantaa garaagaraa qabam kutaalee addunyaa garaagaraa irra amantaa garaagaraatu jira.

Oduu jechuun waan ta'ee darbe tokko nama wanta sana dhagayerraa yookiin dursee dhagayerraa yookaan nama wanta sana argerraawanta sana dhagahuu yookiin miidiyaalee garaagaraa irraa dhagahuu jechuudha

Hooggantoota beekamoo jechuun fakkeenyaaf bulchitoota biyyaa ta'uu danda'u abboota amantaa ta'uu danda'u walumaa galatti garuu hawaasa tokko keessatti namoota dhiibbaa geessisanii fi akkaataa biyyi sun ittiin hoogganamtu irratti warreen hirmaatan jechuudha

Hojii jechuun waan namni bara jireenya isaatti hojjetee ittiin of jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko hin barata, hin barsiisa, hin qota, hin caraba. Kun hundi isaaniiyyuu hojii jedhamu.

Ispoortii jechuun namni qaamasaa jabeessuuf, fayyaasaa eeggachuuf , guddina dinagdeedhaaf , bashannanaaf fi kanneen kana fakkaataniidhaaf sochii qaamaa namni taasisuu fi sochii dinagdee namni taasisu illee kan qabu jechuudha

Arkiteekchera jechuun nama waa'ee ijaarsa mana tokkoo dursee akeekuudhaafi qajeelchuudhaafi qabiyyee adda addaa akkaataa manni tokko ittiin ijaaramu kan qopheessu jechuudha. Ijaarsa jechuun immoo haala arkiteekcherri tokko qopheesseen manni sun gaafa ijaaramu ijaarsa jedhama jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun dhalli namaa meeshaalee miidhaginaa kan bara durii kaasee kalaqee itti fayyadamaa ture jechuudha. Meeshaalee miidhaginaa jechuun ammas immoo dibata garaagaraa kan qaama keenyarratti rifeensa keenyarratti goonee Akka meeshaalee miidhaginaatti fayyadamnudha

Kuduraalee fi muduraalee jechuun warreen nyaataman jechuudha. Kanneen lafa jalaa hidda isaanii baala isaanii affeelamanii nyaataman kuduraalee fi muduraalee jedhama.

Ispoortii jechuun namni qaama isaa jabeessuuf akkasumas fayyaa isaa eeggachuudhaaf jecha dalagaa yookaan sochii qaamaa inni taasisu jechuudha. Ispoortiin garaagaraa ni jiru, bara si'anaa immoo ispoortiin madda galii adunyaa kanaa fi madda bashannanaa adunyaa kanaa ta'eera.

Alaabaa jechuun halluu garaagaraa kan biyyoonni garaagaraa itti fayyadaman jechuudha. Asxaa jechuun immoo dirqamallee ta'uu hin qabu garuu mallattoon jarmiyaan tokko dhaabni siyaasaa tokko na ibsa jedhee fayyadamudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhugaatii fakkeenyaaf bakka lamatti qooduu dandeenya. Qabiyyee isaaniin jechuudhaa. Kanneen aalkoolii qaban ni jiruu kanneen alkoolii qaban jechuun gaafa dhugan kannen nama macheessan ta'uu danda'u, kanneen aalkoolii hin qabnes ni jiru kanneen hammamtaan aalkoolii gadi bu'a ta'eefi alkoolii hin qabne jechuudha.

Geejjiba jechuun adeemsa bakkaa bakkatti dhalli namaa ofii isaatiis haa ta'u meeshaalee garaagaraa ittiin adeemsisu jechuudha. Konkolaataa jechuun immoo geejjiba garaagaraa meeshaalee garaagaraa ittiin dhimma baanuu fi bifa aadaa yookiin ammayyaatiin iddoo biraatti kanneen argamanidha.

Faaya jechuun namni miidhaginaaf jecha qaama isaa iddoo garaagaraatti meeshaalee qaalii gatiin isaas gadi bu'aa ta'u miidhagina isaaf fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf harka , gurra, miila keenyatti illee godhachuu dandeenya

Faaya jechuun meeshaalee namni qaama isaa adda addaatti gonfatu jechuudha. Fakkeenyaaf morma, harkaa fi gurra irratti kan godhamu ta'ee miidhagina namaa dabaluudhaaf kan namoonni adda addaa fayyadamanidha

Miidiyaa hawaasaa jechuun fayyadamtoota baay'ee kan qabuu fi bara ammayyaa kana keessatti kan dagaaganidha. Namoonni garaagaraa ofii isaaniitii banatanii kan itti fayyadamaa jiran jechuudha. Kanaaf kanneen akka tiiktookii, instaagiraamii fi kanneen kana fakkaatan kan of keessatti qabatedha.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota biyya tokko keessatti dhiibbaa geessisuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf namoota biyya bulchan, abboota amantaa, jaarmiyoota gurguddaa biyya tokko keessatti argaman namoota hogganan ta'uu danda'u. Walumaa galatti, hiree biyya tokkoo murteessuu irratti warra dhiibbaa geessisan jechuudha.

Qonna jechuun namni lafa qotee kan itti minaan garaa garaa oomishee yookaan dhaabee biqiltoota gara garaa irraa tii yoowiin ofii isaatii nyaatu yoowiin immoo gabaatti baafatee gurguratu jechuu dha. Kanaaf gochoonni akkasii kun 'Qonna' jedhamu.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka garagaraa kan namoonni yeroo dadhaban yookiin yeroo boqonnaa isaanii deemanii itti bashannanan jechuudha. Kanaaf bakka bashannanaa jechuun bakka namni sammuu isaa itti haareffatu jechuudha.

Bineensota manaa jechuun kan namni bara durii kaasee ofitti madaqsee waliin jiraatudha fakkeenyaaf saree , adurree fi horiiwwan sa'a fa'aa ta'uu danda'u. Bineensota alaa jechuun immoo namatti osoo hin madaqiin kan jiraatan kan akka waraabessaa, leencaa fi qeerransa kaasuu dandeenya.

Bineensota manaa jechuun bineensota bara durii kaasee nama waliin madaqanii jiraatan jechuudha. Mana keessatti bara duriirraa kaasanii nama wajjin madaqanii jiraatanii fi fayidaa adda addaa dhalli namaa irraa argatudha. Bineensota alaa jechuun garuu bineensota alatti galanii fi haga ammaatti nama wajjin hin madaqne jechuudha.

Hawaasa jechuun kutaa uummataa naannoo tokko keessa waliin jiraatan jechuu dha. Kanneen Aadaa tokko qabanii, kanneen Amantaa tokko qaban ta'uu danda'u, kanneen Afaan tokko dubbatan ta'uu danda'u. Maatii jechuun garuu Abbaa, Haadhaa fi Ijoollee irraa kan ijaaramee fi kutaa hawaasaa xiqqaa mana tokko keessa waliin jiraatu jechuu dha.

Ispoortii jechuun namni tokko qaama isaa jabeessuuf yookaan immoo bashannanaaf ta'uu danda'a, yookaan immoo dinaagdee biyya tokkoof kan godhamu sochii qaamaa haala qindaa'aa taasisuu danda'uudha.

Hojii jechuun namni jiraachuudhaaf dalagaalee addaa addaa inni bara jireenya isaa keessatti dalagu jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf lafa qotuu danda'a, barachuu danda'a , hojii mootummaa hojjechuu danda'a, doktora ta'uu danda'a warreen akkasii akkasii Kun walumaa galatti hojii jedhamu.

Muuziqaa jechuun gosa aartii ta'ee kan namoonni sagalee fi mi'a ergaa gara garaa fayyadamuudhaan aartii keessatti dhiimma itti bahan jechuudha. Guddina hawwaasaa keessatti gahee olaanaa bahata.

Uumama jechuun waanta uumaan naannoo keenyatti uume jechuudha. Fakkeenyaaf waantota lubbuu qaban ta'uu danda'u, waantota lubbuu dhaban ta'uu danda'u, bineensota garaagaraa, beeyiladoota garaagaraa dhahuu dandeenya. Kanneen lubbuu hin qabnes ni jiru fakkeenyaaf biyyee ni argina, qilleensa ni argina Kun hundi isaanii walitti uumamanii uumama jedhama. Naannoo jechuun immoo bakka lubbu qabeeyyiin Kun itti argaman jechuudha.

Kuduraalee fi fuduraalee jechuun fakkeenyaaf kanneen baalli isaanii nyaataman ta'uu danda'u kanneen iji isaanii nyaatamu ta'uu danda'u kanneen affeelamanii nyaataman ta'uu danda'u kanneen iji isaanii osoo hin affeelamiin nyaataman ta'uu danda'u. Walumaa gala kuduraalee fi fuduraaleen wantoota nyaataman biqilootarraa argamaniidha.

Meeshaalee manaa jechuuni meeshaalee namni mana keessa tti fayyadamu, fakkeenyaaf yeroo Nyaata irratti nyaachuu ta'uu danda'aa, Ittoo keessatti qopheessuuf ta'uu danda'aa fi kan kana fakkaataniin kan namni mana keessatti itti fayyadamu 'Meeshaalee manaa' jedhama. Meeshaalee waajjiraalee jiru meeshaalee namoonni waajjira mootummaa keessatti, hojjetoonni mootummaa garaa garaa itti fayyadaman jechuu dha.

Oduu jechuun waan ta'ee darbe tokko yookiin nama ijaan yookaan nama dursee dhagayerraa dhagahuu jechuudha. Akkasumas immoo miidiyaalee garaagaraa irratti waan ta'e tokko gaafa baafnee himnu oduu jedhama

Kopheewwan jechuun kan qaama keenya miila keenyatti godhannudha. Qoree nurraa dhorkuudhaaf akkasumas immoo bareedinaaf illee kan godhatamudha. walumaa galatti namoonni kopheewwan garaagaraa miila isaaniitti godhatanii yommuu deeman ni argitu jechuudha.

Daldalaa jechuun nama gabaa keessatti hirmaatu jechuudha. Nama oomisha oomishes haa ta'uu, bakka biraa bitee gabaa keessatti dhiheessee gurguru , bitee bu'aa irraa barbaadu tokko gabaa jechuun immoo bakka itti maamila isaa argatu jechuudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaa namni bara jireenya isaa duriitii kaasee hamma guyyaa har'aatti harkasa isaatiin kalaqee, tolchee itti fayyadamu jechuu dha. Kan kanarraa hafe hanga guyyaa har'aatti meeshaaleen aadaa fi ammayyaa garaa garaa jiraatu. Kanaaf meeshaaa ammayyaa jechuun akkas jechuu dha.

Kuduraaleef muduraalee jechuun biqiltootarraa kan hojjetamaniifi nyaata dhala namaadhaf kan fayyadanidhaa. Akkasumatti kan nyaataman jiruu, affeelamanii kan nyaataman jiruu, waadamanii kan nyaataman jiruu fi kan kana fakkaatan haala gara garaan kan nyaatamanidhaa. Walumaa galatti biqiltoota irraati kan isaan hojjeteman.

Faaya jechuun bareedinaaf jecha namoonni kan qaama isaa iddoo garaagaraa, bareedina keenya dabala jedhanii yaadanidha. Qaama keenya yookaan harka keenyatti godhachuu, gurra keenyatti godhachuu, morma keenyaa fi bakkee garaagaraa godhama jechuudha.

Hawaasa jechuun kutaa uummataa garaagaraa irraa kan ijaaramee fi bakka tokko keessa kan waliin jiraatudha. Aadaa tokko qabaachuu danda'uu, afaan tokko qabaachuu danda'u. Maatii jechuun garuu abbaa manaa, haadha manaa akkasumas ijoollee kan of jalatti qabatee fi kutaa hawaasaa isa xiqqaa kanneen mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Geejjiba jechuun bakka tokkoo bakka tokkotti meeshaa haa ta'uu, nama haa ta'uu, horii haa ta'uu waan tokko gulufsiisuu yookaan geejibsiisuu jechuu dha. Turiizimii jechuun garuu do'annaa jechuu dha gabaabumatti. Immigireeshinii jechuun walumaagala waa'ee lammummaa nam-tokkoo wajjin wal qabata.

Beeksisa jechuun nama dhuunfaa yookaan biyya keessaa fi biyya alaa tti dhaabbileen garaa garaa oomisha isaanii gaafa oomishani fayyadamtootaa dhaaf karaa isaan ittiin of ibsani dha jechuu dha. Of ibsanii oomishi isaanii akka inni gabaa irratti fudhatama argatuu fi gabaa irratti daldalamuuf ittiin taasisani dha.

Asxaa jechuun fakkeenyaaf mallattoo mootummaa tokkoo ta'uu danda'a. Kan biyya tokkoo ta'uu danda'a. Kan jarmiyaa, mana amantaa ta'uu danda'a. Walumaa galatti mallattoo dhaabbanni tokko dhaabbata biraarraa ittiin adda ta'uu fi hawwii fi seenaa isaa gara fuulduraa ittiin ibsatu jechuudha.